bandiraɓe on calminama on jettama on jurama on jarnama koye haalirde moon haalirde men gonɗen tawa koye JAƁY JULA FM nde temeder e ɗiɗi toɓɓere gotel konggol ummorade ɗo e commune mo Thiel funnague e hirnague rewo e worgo on mbiyama jaam hiire moon en jetti jomiraɗo joom baaɗe mbawɗe dokkuɗo en mbawɗe e kattanɗe ha mbawɗen artude ɗo hono ni no mbino ɗen joni joni o en garat e yewtere moon yewtere men ko fewti e dille fedde moon fedde men wiitede ENCAR e ballodiral mabɓe kadi pelle ko wayno ISRA e AICCRA ko nandi hen eyyi jilluji ɗi ganduɗa eɓe ɗum mbaɗa e kala saaha e jokkodiral ngal ganduɗa kadi ɓe mbaɗa kala saaha e yogoya mo ganduɗa kadi ko remoɓe wonɓe e nder commune mo Thiel e karallagal he joni joni o ko ceerno Ibrahima Touré ɗowata yewtere nde * eɗen mbaɗi invité noon agent ENCAR mo Thiel hono Sadio Déme mo ganduɗa kadi ko ballidijo o hono mo ganduɗa ko remoɓe wonɓe nde commune mo Thiel ko taari ɗum wadde ko aadi eɗen naata e nder yewtere he en tottat ɗum kanko koɗomen o salmodira e heɗiyankoɓe haade ɗumen nadde e mbundi mbundi yewtere Sadio Démé bissimilla ma e haalirede JAƁY JULA FM
salamu aleykum population mbo Thiel mbiɗo on salmina mbiɗo on juuro goto foof inde mum e yettode mum min mbiyetemi ko Sadio Déme joɗanima ɗo ko fedde mbiyetede ENCAR
a jarama Sadio Déme <hesitation> wadde ko woni invité men hande hande noon yewtere men faati koye dille ENCAR e jillu mo ganduɗa kadi ENCAR waɗino ɗum ɗo e nder Thiel ɗeɗo balɗe jawtuɗe <hesitation> beele aɗa wawi artan o holko wonno saababu on ñalngu ganduɗa hono <hesitation> ngu ganduɗa ENCAR waɗi ɗum ɗo e nder commune mo Thiel
Allah jarama a jarama directeur mbiɗama salmina e invitation he mbiɗa salimina kadi technicien ma woni ceerno Touré donc ko Alhamdulillah rabbil alamina par ce que ko ɓuuri hewde ko foof kala programme ɗo lelna kala hunde ɗo ligga foof ko hammani ko haade yimɓe mboɓɓoyade ko il faut darta est ce que ko waɗa ko fewi walla fewani donc so tawi wwodi hen ko ooñi ɗum ko il faut yimɓeɓe laaya pour ɗum wawe fewne donc programme mi artat tan seeɗa hoode fedde waɗimo financé eko hooɓe totta ligguey o mo mbaɗen sur le terrain fedde nde wiyete ko AICCRA ko sigle o noon kombo Englais donc waɗiɗum financé ko banque mondiale donc rendi programme o ENCAR kay ISRA mais i woodi hen partenaire uji goɗɗi wonɗi e nder programme he ko wayno ANACIM en ko wayno Jokalante en foof nan hen waɗi partenaire uji goɗɗi mbiyeteɗi kadi comme SIAD et ILRI ɓen ko affaire recherche tan ko faayi e senggo changement climatique voilà donc ɗum tagui nde fi ligguey o yimɓeɓe puɗɗi ɗum par ce que ko awdi koko weɗirano wiyano yomin mbaat parcelle du test te on test ko pour ƴewtinade est ce que façon ŋaji awɗele ɗeɓe mberiri ɗe est ce que koko waɗi adapté e zone uji ɗi foof sen teskima noon koko mindetel foof zone uji ɗi gooni ko ɗum village uji tan nde min keɓɓiti ligguey o DG <hesitation> woni ko wiyete CAP champs école paysant ɗum ko yahantuma yimɓe sappo e joyyo ha yimɓe capantato mbawate hen rendinede yontere foof yontere eɓe kawra to guesa to eɓe jangga ko Englais wiyata ɗum wiyata ɗum ko ENG donc jangdede foof ko a waɗat
jangde e tabitingol
tabitingol wona laaya tan ko a waɗat mbawa hen janggor donc ɗum ne mbaɗi ɗum ɗo ɗo wiiyete * danejo ɗo un champs école ko ɗon waɗano wonno hen ko yimɓe capantato worɓeɓe kooɓe sappo e goho rewɓeɓe ko sappo e jeenayyo woodi hen parcelle uji goɗɗi mbaɗaɗi ko wiyete vitrine vitrine manan ko ɗum timtorgal te façon ngaji awɗele ɗi projet o waɗirnoɗi foof ko ɗin mbaɗano hen <hesitation> mino wawi sa artude e inɗe ɗe wayno variété mbiyeteɗo Samp waɗanoma hen mbiyeteɗo Keel waɗanoma hen variété mbiyateɗo Melakh waɗanoma hen mbiyeteɗo Liisar kadi waɗanoma hen e variété meɗen local mbiyeteɗo yaasin kadi waɗanoma hen
hol ndin on façon kobmo woni ko
ko façon awɗele ñebbe
an ñebbe
eyyi ko ɗum tan woni hen fandare nde ko pour teskade ɗin façon ngaji jeegom ko hombo façon ɓuuri wadde performant ɗo ɗo zone meɗen ɗo hon ɓuuri moƴƴo hombo ɓuuri wadde adapté par rapport e leydi men par rapport e tooɓo men ɗum kadi waɗanoma ɗo magasin Darou waɗi hen parcelle uji nayyi ɗi ganduɗa kadi waɗanoma hen kadi toujours to Darou Nayyi kooɗi parcelle aji nayyi variété ji ɗi kadi ko liisarkel e jambour voilà ko ɓen mbaɗa no hen donc ɗumantin o <hesitation> témoin o manam façon mo ganduɗa enen mboya ɗum liggodo ɗo commune men ɗon ko wiyeteko yaasin ñebbe boɗejeɗe ɓiɓɓeɓe woona ɓiɓɓe mawɓe ko pamɗuɗe seeɗa ko ɗum teskade est ce que li façon variété mbeɗiraɗo est ce que omo wawi wadde adapté ɗo zone men ɗo walla wawani wadde est ce que omo jaaɓa leydi men ndi pour wawde ɗum kadi laarde hakkude ko ganduɗa e nde wuuro he e ɗum wowama ɗo reeme eko adda ko ko hoɗum ɓurta moƴƴude hoɗum ɓuuri yaaw senggo ɓendugol hoɗum ɓurta jibinde ɗum foof min mbaɗanno vérifier Allah waɗi noon nde ɗum waɗa toon min mbi a ɓay ko programme baɗoni footani koon hadde tan ɗo nokku goto nde min gawi ɗum ha heddi min mbo yomin gueto min daña guure joyyi goɗɗe ganduɗa toujours e cadre programme he

toujours ko guure jeegom adana ɗe tan ko ɗon jayanmi ni quoi joni so jelli Darou nayyi nde min batti hen Moola min mbatti hen Touba Diagne min mbatti hen Touba Daneji min mbaɗi hen Thiel Sérére e Hodiolde 3 nokku foof min naaɓi hen variété goto pour min tesko ko hono variété waddata comporté par rapport e leydi ndi e tooɓo no ƴeew ɗum ɗo foof waɗa ɗomin tolnino ɗo par ce que i layino e nder programme mo yaa so yeehi ha ñebbe ɗe puɗɗi fiinde tan il faut ko visite d' échange waɗe organisé manam remoɓe ɓe kawrintine si tawi guuri taariɗe Thiel ɓe mbaɗe e oto ɓe naaɓe ɓe jirloyo hono Darou nayyi en ɓe ƴeewoya ko hoɗum waɗa toon ko ɗum noon saabi o journée paysane mbaɗaɗo le 20 octobre 2022 Allah noon waaɗi ko ɗum wonno fandare nde ko pour nabde remoɓe ɓe jaaha ɓe ƴeewoya e dow ko liggako pour ɓe mbawa yiyande koyemumen ɓe mbawa teskanade koyemumen ɗim variété ji façon ngaji mbaɗaɗi toon e guite mumen ko hombo variété ɓuuri moƴƴude oya hombo ɓuuri yaw e senggo pingol hombo ɓurni senggo jibingol Allah noon waɗi saaha momin jahata toon tawi ndiyam ɗam koko usti seeɗa mais quand même waɗi ko heɓano teskede ha kamɓene kpoyemumen layani koyemumen ɗi variété ji jeegom mbeɗiraɗi ɓe cubtinoma hen variété ji tati
ko wayno
ko wayno keel ɓe mbino ko keel wonno variété numéro 1 manam ko ɓuuri yawde jibingol ko on ɓuuri yawde manam pingol ngol e jibingol ngol mbaɗi yakar hay to rendement kadi ko on ɓuuri watti hen variété mbiteɗo sam sam ko wannama noto <hesitation> to Hodioldé 3 to Aliou Ngom on franchement machallah on kadi waɗa ɗo Touba Touba Ndiagne on kadi mbo holliri performant moƴƴo si on ɗon jelli ko variété Jambour donc kamɓe e koyemumen jeeyi jahani koyemumen hettima ko meeɗa ko ɓe mbi o ɗum ɗo ɗum ɓuurani ɗumen so tawi ko ko watte no ha yaaja ɓe o ɓe cubtima tan variété numéro 1 o ko keel variété keel min kadi en tant que fra agent mi settima hen ko variété keel ɓuuri rendement saah par ce que hay to Faan Faye on variété naɓano toon kono mbo waɗi toon performance mawɗo par rapport eko min mbaɗi récolté ko mi heeɓani ɗum pesde par ce que après mi artat e pess ngol ngol hono waɗirte procédure o tan dal objectif o ko ɗum wonno jillu o yimɓe naaɓe ɓe ƴewana koyemumen ɓeɗanoɓe ligguey o ɓe cetto devant population o poop ko hoɗum ɓe jii hen ko hoɗum woni hen ko ngakki hoɗum wonno hen caɗele ɗum moom Allah waɗi foof machallah ɗum layama hen
jarama Sadio Déme wadde ɗum ne wavi fayida wadde <hesitation> to gadoriɗa to to banggue projet o <hesitation> woni ENCAR woni AICCRA woni ISRA e projet ji goɗɗi ɗi ganduɗa hande ene cinodire <hesitation> e oɗo projet omo ganduɗa kadi ko daraniɗo to banggue e ndeema kadi ko puɗɗorko teskade e guure ɗe ganduɗa hande on mbaɗi toon oɗo programme woni tottude ɗumen ko wayno awdindi ganduɗa ko ƴewtintedi woni ƴewdi ndi ganduƴa on jiiɗum kono kadi teskama nguel ɗon ƴewguel e ngeul waɗi <hesitation> espéces aji ɗi ganduɗa woni awdi ndi gandiɗa hande ko awdi tigui rigui e ndi ganduɗa ene yaadi e ko ƴewdirguel gandane nguel e nder oɗon jillu on mbaɗi jillu kono on gartiɗo e nder wuuro he on mbaɗi ɗon dental manggal e on ɗon jillu e ngal ɗon dental hol noddanoɓe hen
<hesitation> merci beaucoup noddannoɓe hen ɓe woni ko surtout wiyano kala ndemoɗo ko ɗum taaki ay information nde watte nde mi noddani hay goto téléphone mais ko communiqué waɗa pour affaire o wawa yaaj par ce que so a yi ko téléphone tan wodat ɓe diwɗa mais sa waɗi communiqué tan kala nanɗo wiiya a nodda aɗa nodda e journée he kono ɗon neɗɗo footani fadde ha nodde nde ha Déme ƴetta téléphone mum noddama gaara pour mbawa arde e journée he ɗum si tawi jomum waɗi noon tan a tawat aɗo a woofi laawol ngol taw wona noon fonno wa par ce que mbiɗen cohluno vraiment population o mbo yalta ha heewa ɓe gaara ɓe jooɗo ɓe keeɗo par ce que nafoore nde ko naffore commune o ɗum ko ligguete ɗum ko so yaahi ha Allah waɗi feewi hande ko heddoto min somi yaaha mi naworta ɗum ko ɗo wonta ko yimɓeɓe wonanta neɗɗo ko liggoto ko miin tan pour wallodirde e population o te ayi tan ko wayni si noddama tan ayi waɗama communiqué ko pour yimɓeɓe gaara le maximum population o yalta gaara heeɗade kala ko famani foof namdoɗa ko ɗum occasion par ce que si a teskima on ñande woodi guimmorɓe AICCRA Dakar woodi guimmorɓe ISRA gaari ɗo woodi guimmorɓe ENCAR Dakar et ENCAR Louga SDDR kadi mo Linguére on kadi tawtoranoma ɗo
woon woon immorɓe caggal leydi Français ni Wolof ni ni pulaar
voilà kañum ko Anglais mo layata ɗum foof ko caggal leydi donc programme mbaɗo noon so ari tan ha ɓaadima on wona ko pasante wona ko guittata kalis pour gara tawtore ɗa ko ar keɗoɗa kala ko famani fo namdoɗa mbiɗo waɗi yakar tan ɗum fotano wonde ko saaɗi e population joni si noddore wande ni so waɗama tan yimɓeɓe no mbatta se mobiliser ɓe gaara ɓe mballodira e gonɗo ɗo o par ce que ko population o mo wonani ɗo voilà nde ɗum waɗa nde machallah layaka yimɓeɓe nde jaahi kettimako mbino yo programme il faut yimɓe garta ga bâche ga yeeru ko heeɓa toon yiiyede ko yimɓe encore mbawa lay ɓe ƴetta aprés programme hono ligguey o naɓirte pour ko e dow fandare men ko ganduɗa ko toon dondi ɗen eyyi
jarama Sadio Déme wadde e waɗi fayida wadde ko wonno ko fandare e jillu o <hesitation> jillu o gaam hollirde e settade ƴewde ko golla ko beele ine yaahirine no fotirini kono kadi ɓe ganduɗa ɓe ko kamen ndesda golleɗe gorfoof kadi ne tawtore ne ƴeewa kadi ne yiyana hoore mum andana hoore mum famana hoore mum janggo e jaam <hesitation> so tawi awdi kadi ne suuɓe ande ndiɗo awdi kam ko min tottanodi kono kadi komin rewintono komin awno komin reemi komin sooñi mbiɗa andi tigui rigui ndiɗo awdi kam ko awdi moƴƴiri beele janggo e jaam tawa e ɗum wawi huterade kono kadi aɗa wawi e ɗum sarde e e bandiraɓe wodɓe kono ko wona ko ɗum hono ni no mbiɗa so tawi nodda noddama wiyama goto foof yo ar nooto debbo mum gorko mum suka e mawɗo e haygotokadi accaka beele ko fewti e ndeema ha mbawen kadi ɓuccude ndeema meɗen beele janggo e jaam ina wonana en nafoore ɗum noonne so tawi noddaɗo wayi noon goor foof kadi ene wawi etade accude kadi ne haaju mum e himmu mum ara kadi heeɗo o faama o wasata nafoore nde ƴetti hen so tawi ko ndeemo kay janggo e jaam o wawa heblanade ndin ɗon ndemri saabu mbiɗo heewi wiide wonko ko ganduɗa hande Allah addi ɗum alah saago <hesitation> guetoɗen wurdude hen woni ko wiiyete ko waylo waylo weeyo o changement climatique ɗum ɗon kam waɗi duuɓi limlimtinɗi ene haaleteno aari ha yettima ha en jiiri guite men ɗum ɗon noon ko haralleɓeɓe jooɗi hande eɓe kamɓene ƴeewa eɓe micco eɓe mbitta beele oɗo ngoɗo waylo waylo weeyo hol peeje mbaɗateɗe ha mbawen wurdude hen e fannuji golle ɗi golle ten e beele enen ene waasa andan en caɗele ɓurtuɗe <hesitation> Sadio Déme caggal nde jillu o waɗa kadi yewtere nde waɗa holko eɓɓa caggal jillu o
eyyi Allah jarama a jarama won taw remarque mo ponmi hen wadde haade mi arde to eɓɓoje to par ce que mi teskanoma hikka
tesko wonko teskiɗa hen
eyyi wonko teskimi hen par ce que goho awdi ndi ndi yawani aar par ce que mi kebbmi awdi ndi ko le 10 Aôut mi heeɓi awdi ndi 10 Aôut on jamanu taw mbiɗo mbiɗo ɗumantini mbiɗo wanno programme kadi pour yaade Thiés woni baatu mo ISRA wanno toon organisé mais Allah waɗi noon nde kebmi awdi ndi tan mi waat tout activité momin mbaɗanno Thiés o mi yaawi artu haadema le 13 taw en puɗɗi wadde installé par ce que on jamanu ɗon tardement footani wonde yimɓe tardi ha paari donc tardement goɗɗo kadi footani hen ɓeydade mi artu tan mbanmi mobilisé e producteur uji mbaɗuɗi concerné ɗo kono noon ko occasion mi waɗaɓe remercier kamɓe foof noon somi limi ytan mi juuman kala vraiment jagguɗo hen woni ɗe guure jeegom ɗe limtumi ɗe foof vraiment miɗo ɗum waɗa remercier darde nde daarino e programme he ha yimɓe mbawi dañde ko dañi ɗo par ce que pratiquement waɗano yakar saaha foof min mbawa dañde ɗum ko waɗaɗo wattu tolninoma mi weɗanoma façon ngaji nayyi awɗele gawri mais situation o no wayi e gawri no sifori ni mbi yo non non mi wawata wadde installé ɗum ɗo foof par rapport e jaamunu mo yimɓe tolni o par ce que mbiɗo andi awdi ndi ko awdi pré-base guittandi to laboratoire to so tawi mi ƴetti risque mi waɗi installé awɗele ɗe foof te sinno ɗum ɓe dañani tan yimɓe perde at awdi ndi e noon pratiquement mi dañoyi hen gonga yeeru parcelle goto mo kebnomi o wadde installé e senggo gawri ndi ko heewi ala ko moƴƴi hen par ce que déjà ndiyam ɗam no fon <hesitation> ko fonno dañde e ndiyam ko wawano ɗum daañ hawri tooɓogo dartima e kadi heewi hen avortement ji te ɗum kadi fo ko caɗele ɗe ganduɗa so tawino ko awdi ndi meeɗanoma e senggo gawri ndi foof mbannomi installé tan tawanno ñagarotin ko caɗele ɗum addi nde kebdimi ɗum tan mbimi ENCAR naaɓe directeur amen o mo wawa wadde installé quatre variété ji ɗi foof mais quand même mi waɗat essayé variété goto mi waɗa testé mi laara par ce que ɗum leeli ha ɓuurti on saaha nde ƴettumi variété goto e témoin o témoin o woni suuna 3 ko on wowa remede ɗo commune ɗo mo mbannomi o noon variété mbo mbo projet o addi o wiite calak 2 mbanmi ɗum installé yaahoyi ha ɗo fuɗɗi buutali ɗi puɗɗi yaltude ɗo tan ndiaym ɗam darti donc on mbo finalement cycle makko ombo timmani ko ɗum addi ɗon hay wutandu woturu wawa ɗon yaal te ko wayi noon dogannomi depuis départ o takno ha mi jaaɓani wadde installé parcelle uji ɗi foof ndiɗa awdi moftumi remarque goto o kadi ko layano surtout noon e e bâche he kadi ko ganduɗa mbiɗo wanno ɗum remarqué surtout kono mbimi ni retard awdi ndi te wonno caɗele ɗe ganduɗa tardini programme ji ɗi foof par ce que hay ñebbe ɗe variété ji kewɗi ko hay ɓiɗɗo wawata toon yaltu ko gooƴe tan yimɓe mbawata hebde kono jibinani haydara finno ha e hakkude tan ɗon ndiyam ɗam dartima fofoof yaani ndiyam ala quantité o ko sohluno ko wawano ɗum daañ donc finalement wawata wadde bouclé cycle muɗum o donc par la suite ɗon moom ya test moƴƴi yo moƴƴani foof foof ko résultat résultal woni 0 woni mille foof ko résultat joni ko woni procédure momin momin gabboto o bolongol min gabboto ha min mbawa dañde donné ji ɗi ganduɗa ko ɗin recherche o sohli par ce que min ƴewat woodi variété ji ɗi ganduɗa ko laayoɗi on so so ummima tan ko layat yaaha woodi goɗɗi ɗi noon so puuɗi tan ko gummoto jaaha dow dow faayi ko layoji ɗi min daañi hen ko vairété mbiteɗo Jambour on moom senggo laaya e gooƴa omo ɗum heewi miɗem teskima e senggo haako ko variété mbiteɗo cacao ɓuuri haako on ɓurta gooƴe
jaahowo dow
eyyi te ɗum ko ɗum avantage senggo so tawi an ko a ndemowo aɗa jogui kake ɗe ganduɗa a jamnat ko haako ko a naftorat par ce que :frako hoɗum woni fandare mabɓe mbaɗoɓe recherche o ko non seulement daaña ɓiɓɓe ñebbe ɗe mais kadi daaña haako so tawi a jamnat tan

saabu waat tan projet o so ndemri ndi gaassi tan koko chaine goto gaynakaka lomtoto
exactement exactement gaynaka ina hen soomi won saah programme mo ganduɗa o mo waɗa nder ko affaire gaynaka affaire kosam affaire paynugol on volet ko mbiteɗo docteur Fafa Sow waɗimo waɗimo géré woɗino kadi ñebbe froisé on ɗon programme te mi andu ɓoyata ma ar ɗo wawa wadde rencontré ɓe ganduɗa ko ɓen daañi ɓen gooni bénéficiére uji on programme ko ɗum holliri ko ɗonc programme o wona layaka tan pour laya ndeema wona ndeema tan mais élevage nan nder donc ko population o foof waɗi concerné par ce que zone oɗo ko zone élevage et agriculture donc yimɓeɓe foof mo waɗi concerné donc goto foof fatani lombinirde juuɗe mum jooɗo tan <hesitation> yimɓe mballodir tan liggoɗen mbaɗen réussir so waɗi réussir tan ko inde Thiel wiyete commune de Thiel par ce que ko programme ji ɗi keewi e Sénégal mais ko commune aji tati dongo o programme mbo suuɓi te wona cakan taaki ha mbo suuɓi programme o won jaar jaar :womlof won ko meeɗa ɗon waaɗe ɓe daañi confiance e commune o ha taaki programme mo aari andi yiya so programme ari e hunde e ari e nokku wona yidde population o wona mbiɗa weldi e ma tan mi addana ma programme mbiɗo wawi weldude ma kono si tawi a wawata liggade mi wawa ɗum weed min noon neɗɗo kala ko beldumi e ma qui directeur senggo ligguey <smacks lips> toon kay mi ala sehil haysi ñande foof ñande eɗen gondi eɗen jaada si programme :ari tan ɓurɗoma ɗum wawde liggade mbiɗa ɗum yiiya mi wawama an wedde mo ganduɗa ñande fo jamma e ñalawma eɗen gondi te a wawa ɗum liggo ɓurani kam loɓanakam e dow ɗum mi daña résultat ɓurani kam ko mbeɗanmami mi daña défait tawa so partenaire ari tan ko yimɓe fo jawotokam ɗum taw wona ko fewi mais Allah waɗi noon ɓe ɓe cuuɓa ɓenɗo vraiment ɓe jogani hen darde eɓe mbakkili wattu kala ɓe cohli ɗumen mbawa ɗumen heeb surtout an kadi aɗa waɗa hen ligguey e senggo émission ngaji ɗi foof ko cadre cadre projet he ɗum foof jeeya ɗum foof ko pour wallitade yimɓeɓe e senggo communication kala koko waɗi solo kala ko mbawɗa daañ min mi layino ɗum e départ projet haade saah yimɓe gawa min mbi ko kala meɗaɗo awdi so a ligguima hayso a dañani haydara wooto suud yimɓeɓe laay exactement ko hoɗum woni e guesa ma min ɓay mbiɗa ɗo toujours mi yirloyto mi yaaha mi ƴewoya ko woni toon min ko jiimi foof mi waɗat noté te rapport aji am somi windatmi waɗat foof kaari a meɗanoma a dañani résultat wona aɗa saali a ligguima ko ponnoɗa wadde foof a waɗi mais ndiyam arani walla jakkoje gaari yimɓe guedama ha no no Allah waɗi ni gandi erreur o wona e ma
wona e ma ko ko golle Allah
golle Allah golle Allah noon tagaɗo ala ko wawi hen
ala
hana kam mbiya kay a ko Allah waɗi kon sante Yallah rek ko ɗum Allah ñawi goɗɗo ala ko wawi hen mais kayi siko senggo wakkilare mom franchement gonnoɓe hen vraiment ɓe mbaɗi kooɓe ponnoɓe wadde mais quand même résultat kadi au moins dañama hen woodi ko waɗa hen récolté joni noon ɗum ko ɗum ko yaltina hen il faut min peesa ñebbe ɗe yo kay e <hesitation> ɗumantin muɗum o foof
gooƴe ɗe
no haade hooɓede ñebbe ɗe e hoore mum haade hooɓede min peesat
pesete
so yooɓama ha paari
ɗum peese
min peesa encore gooƴe ɗe kadi somin mbaɗiɗe récolté min gaccat ha yoora min gara min peesa gooƴe ɗe pour min ganda minen gueɓɓi parcelle foof ko 5 métres longueur jutedi ndi et 1 métre largeur ko ɗum min mbatta récolté projet o ko ɗum ɗi donné ji ɗon sohli
ko ɗin sohli
somin dañi on information tan ko Français wiyata ko extrapolation aɗa wawi andude ko heddi ko ko combien de kilo fonno yaltude so tawi ɗum ko jaltinɗa ɗo ko nawi wiyama ko cinq kilos yalti hen kon e dow parcelle aji globale ko mbanmi ko foof mbiɗa fonno dañde nagam kilo si si ko ɗon ni ni e période koyem min tolni par ce que mi rewino Hodioldé toon ùmi fewni toon mi rewino to Thiel Sérére toon kadi mi fewni toon mi rwino Touba * hono ko mbiɗa waddi ha programme ISRA guerte ɗe en même temps mbiɗa waɗa arécolté gurete ISRA ɗe mais si tawi ko volet volet guerte ɗe o on systéme o kadi wona ko saaɗi par ce que ko ligne ji nayyi e guerte he min cuɓoto ligne foof min guitta hen ko doote sappo e ligne joyyi pardon ligne joyyi ligne uji ɗi quoi
tracé ji joyyi
tracé joyyi min cuɓato
goori joyyi dal
voilà goori joyyi daƴƴe sappo
itton hen gooƴi sappo
voilà donc si a rendini foof parcelle o ko * capanɗe joyyi en jaltinta hen e guerte he te kala parcelle min cuuɓato doote nayyi guerte min ɓeeta jutedi ndi min ɓeeta calɗi ɗi après min mbaɗa plus min mbaɗa moins divisé par 5 e divisé par 4 mais jutedi ndi kadi e moyenne mum hono footi min nota après min bnda min mbaɗa rapport nelda nelda AICCRA naaɓe somi dañi donné ji ɗi kamɓe heeɓe gandi hono ɓe mbata wadde ha donné ji ɗi laaya ɗi ɗi leeɓa quoi
ɗi leeɓa ɓe kalana ɗumen no feewi
ɓe kalna ɗumen ko keewi par ce que ndugngu ɗum ɗo tolni ɗo hande période mo neɗɗo woniɗo ko période mo ganduɗa c' une période trés stratégique e projet he kuli fo yimɓe mbaɗa trés attention senggo récolte to kala no projet o layaori ko noon foota waɗirede waɗi noon ko l' occasion mi layana ɓe ganduɗa mi heeɓani taw yetto e mumen ɓe wono mem haydara yooɓe paadukam somi aari inchallah mi yaada e mumen mi holla ɗumen kadi par ce que kadi ligguey o somo waɗe hen wodat tan ne waɗe ɓaawo ma hedewmi foof mi noddat an ndeemowo gara
eyyi
haysi janggo e janggo min o somi ala ɗo par ce que ko ɓuuri hewde si programme si vigile ji ɗi mbaɗama tan min ɓe mbatta kam interrogé pratiquement mi layata mais ko ndeema o tan ɓe namdi hono mbaɗirɗon ligguey o comme si tawi mi arino mi waɗi ligguey o makkumo tawaka wawata hen laay haydara donc toujours ɗo garmi foof mi yaada e ma liggoɗen epuis toujours e ligguey mbiya joom il faut teskoɗa ko liggotoɗen ko hono mbaɗirten ɗum janggo e janggo sa namdama mbawa laay par ce que ɗon waɗi kadi importance o haysi wonani e cadre programme o haysi mbo yeeyi mbo gasoyi aɗa wawi ɗum waɗan hoorema wawma nafoyde janggo e janggo donc ;fra keddormi e senggo guerte to ko tek parque Moola o on mi memanimo taw mbiɗo waɗi toon programme ɓoyata <hesitation> parcelle ñebbe ENCAR ɗen mi waɗimo récolté déjà Moola on ko Faan Faye resnano ɗum machallah toon oy mbiɗa wawi wiide koye amen min danni ha paari joni heddani kam parcelle mawɗo Darou nayyi * on moom mbiɗa andi ñallal gotal mum il faut ko population o foof yalta wawa amen jagguiran pour affaire o wawa reglude

eyi to banggue wadde ko ɓe mbiyata ko ko eɓɓa ko woni kuccam ɗam caggal jillu o ko to banggue récolte o
récolte to ɗum o wattu ko ɗon min tolni
ɗon tolna
ɗo kadi directeur amen winomen ñagoro partenaire uji ɗi ɗin awɗele ɗeɓe mabrirta pour ndgngu ngu yo ar ɓeyda mois de mais yo ar avant nde toobde yimɓe mbaɗa wadial mbaɗa préparé Allah walli noon min awdi gawri ndi joguimi ndi komin mofti donc ɗon wonta caɗele mi hayso fuɗɗi hayso ƴiwani saah <laughs> somi ari tan mi waɗat préparé laaw mi ɓetane ɗon parcelle *footi wadde ɗo voilà tawa tooɓat tan yimɓe yimɓe naata hen
eyyi taw kadi omo nanodiri ha joni e liggotoɓe e météo
exactement surtout koko waɗi solo information météo il faut yimɓeɓe kadi mbaɗa s' intérêssé e météo par ce que koko koko waɗi solo météo si aɗa ɗum heeɗo souvent wiiyani a watta erreur e guesa ma mais ko hammani ko toujours sa faami kooɓe layata ko tan <hesitation> hayso a naatat e erreur a heewata
a heewata
hay woɓɓeɓe nana mbiyama ha météo ɓe kalta gonga mais ko ɓuuri hewde ko kooɓe pamani ɓeɗe wawma ɗo wedde message wiyoma miɗen paadi ndiyam Linguére waktu naggam an noon aɗaThiel waktu yona tan daara heure maɗa tooɓani mbiya a météo layani gonga

ayi donc ɗon kadi koko il faut yimɓeɓe kadi ɓe mbatta hen * ɗum tagui noon Jokalante nanna hen ɓe mbiya ɓayde météo ko ɓuuri hewde ko ANACIM kamɓe kooye Français ɓe mbatta message uji mumen ko Français mbiya joni Jokalante miɗen cohli préstation ji ma gara mballa amen o message mbo <hesitation> ANACIM yaltinta waɗa ɗum e Français yo wallu amen mbaɗana ɗumen mbaɗana amen Jokalante ɓe layde mumen haɓe pamodir yi eyyi wawi wadde ligguey o joni numéro uji kewɗi mbaɗa hen identifier kewɓe saah e commune he ɓe mbaɗanno recevoire appel du Jokalante mbawema noddude ɓe namdoma walla ɓe layanama hono ndungu ɗum tolnori e saaha kala mbo tolni ko gulki ko hendu ndu walla si tawi ko ndiyam footi toob foof eɓe ɗum layana yimɓeɓe andi ɗum foof koko waɗi solo
ko waaɗi nafoore
koko waɗi nafoore par ce que hande ko ɗon tolni ɗen wiiya so jamanu o waylima tan waylo jaada e mum
jaada e mum c' est ça
e dow gueɗe moƴƴuɗe noon tawa woona waɗani gueɗe Sow sosoɓe voilà :frav
<laughs> jarama Sadio Déme yewtere nde waɗi <hesitation> mana waɗi fayida saabu ko kalɗa koɗo ko gueɗe ɗe ganduɗa hande ko jaduɗe e jamanu mais ene waɗi ndeemowo hande mo ganduɗa mo so tawi omo heeɗi ma o wi a beele ɗum foof ndeke ina e ndemri <hesitation> tawe ɗeeɗo karalle hande keese ɗe ɗe ganduɗa hande gaddama kono kadi awdi keesiri ndi ganduɗa hande addama yaade karallagal kono sa ƴeewi jokkodire gonɗe toon beele jettoyoɗen fandare nde fandare nde woni ndemowo o wawde soñde ko ganduɗa ko ene ɗum naafa tawa kadi ina yaadi e e gonka hande e weeyo ngo woni waylo waylo weeyo ngo saabu hande sen teskitima o waɗanino o mbiɗa to banggue hande eko wiite ko ANACIM woni météo eɓe jokkodiri hande e to banggue remoɓe ISRA en ENCAR en wallodirde mabɓe ko ɗon tolna goto foof faama hande so footi aw so footi reem so tawi kadi ndngungu o ina rabɓa walla ina juuta ɗum ɗon foof tawa kadi omo jogo hen seeɗa famamuya wallita ɗum eko waɗata ko <hesitation> saabu hay baatu men hankki tan won ndeemowo goto ùo ganduɗa hande o wii mon ko météo taaki hikka mbiɗa wawi mi waɗi récolté laabi ɗiɗi <hesitation> ndemowo ndene o wi reemi o waɗi récolté o awtima kadi o wi hombo hombo andi ɗo e yontere o waɗa récolté kadi une deuxiéme fois wi ɗum holko hokkiɗum ɗum ko fawade eko météo halata ko heettade eko météo haalata ko kadi rewde kadi jamiroje ɗe ɗe météo haalata kadi kam ɗum omo andi hande haygoto waawa ɗum haalande météo ko wona tan météo kam vraiment koko moƴƴi koko wallata hande remoɓe e aynoɓe e fannuji mabɓe kewɗi wadde hande <hesitation> ndemowo o gaynowo o fitiram golle o foof <hesitation> yen paam enen foof hande waylo waylo weeyo waaɗi te ɗum noon mbiɗen ko duuɓi limlimtinɗi ɗum waɗi te kadi ne ko yeeso ɗum faayi kala hitande kala hitande koko hseɗi ɗum ardata ko hesɗi ko ɗum ardata ko noon kamɓene ɓe ganduɗa ko gande mabɓe faati ko e weeyo he e kamɓene kala ko ari ko hesɗi taw kamɓene eɓe ɗum mbawi faminde rendo ngo gaynowo o ndemowo o e e mo ganduɗa gawowo o wawa hen kadi suurade o wawa etade wadde gollal <hesitation> gollal makko ngal o waɗata ngal beele ngal wawa hebde jenccudi wasata tan <hesitation> mbaumna walla wiiya ko tanam en mbaɗanno ko hankki e hecci hankki min ko ɗum mbaɗanmi haajam ala eko waɗete ko hande ɗum ina wawi andande joomum saɗede saabu hande won hen teskiɓe to banggue remoɓe moon kooɓe gawatno ko yecci hankki hankki ɗum ɓe gawi kono caggal nde gadduɗon ndiɗo awdi ɓe jerodiri <hesitation> ɓe jenanama ɓe pelliti kam awdi ndi ɗo ɓe joguino <hesitation> hankki e yecci hankki ndi wona awdi moƴƴiri kadi awdi gaddadi ndi hikka ko awdi moƴƴiri saabu wonihen ɓe ganduɗa ndeɓe gawi e ɗo ɗoɓe cooñi <hesitation> timmani lebbi ɗiɗi <hesitation> wonɓe hikka ndugngu mumen yeehi ha lebbi jooyi won awnoɓe hen ɓe keeɓani haydara e wadde ɗum yo yimɓe paam noon te kadi hitande arore nde so Allahu lamɗo o jaaɓi mataw <hesitation> kooɓe mbiyata ko janjingol ngol woni yajintinde nde golleɗe koko waɗete ɗum noon ɗum waɗete koye dow ɓe ganduɗa ɓen ko famɓe kono kadi jabɓe jamiroje ɗe ganduɗa ɗe kamɓe haralleɓe eɓe ɗum jaamira ɓen ɓe ganduɗa ko tottaɓe ndi ɗon awdi awru ni remru ni soñir ni ɓetir ni e wadde ko kalɗa koɗo joni ko hunde nde ganduɗa ko karelle keese ko karallagal kadi waɗata ɗum kono kadi ko neɗɗo cuuriɗo karallagal ngal kadi wawi ɗum naftorade wawi ɗum kadi gollade ha gollal ngal heeɓa jenccudi <hesitation> Sadio Déme yewtere nde e toɓɓe ɗe gonɗen ne waɗi fayida ɗo hande holko basiytoɗa remoɓeɓe eɓe ganduɗa hande e janngo e jaam ko jokkatɓe golleɗe kono kadi janggo e jaam wobɓe ɓe ganduɗa hande ko ɓeydeteɓe e golle he kadi ɓe mbawa jokkude golle ɗe jaara yeeso saabu golleɗe machallah ina mbaɗi fayida hayso tawi ina wanno ko tardement seeɗa eyyi kono on ɗon tardement hande wonɓe ganduɗa tianano won beele ina wadno tardement Allah e awdi ndi ndeɓe totta no waayi moƴƴude nde ha ɓendi e saaha mo ganduɗa o ɓe cikkano ene ɓenda
effectivement directeur nane laayiɗo ko ko waɗi solo koko mbiɗa woodi ɓe ganduɗa ko remɓe hikka ɓe dañani haydara ɗum kay mi wawma ɗum waat confirmé par ce que ɗin temps ji mino wonno e enquête pour ƴewtinade remoɓeɓe surtotu :fa hono ndugngu ɗum yaari est ce que kooɓe ndeemi ko woodi ko yalti hen mais déjà enquête he e yiiyat e yimɓeɓe jomum wiyatma manan mi reemi ko yaata hectares uji nayyi gawri mais hay wutandu mi yaltinani goɗɗo wiima mi reemi ko yaata kilos temedde tati guerte ñetti : wolof barigots comme olofaɓe mbiyata ni * mi waɗani yakar dañde kilos temedere andi ɗum ko ɗum caɗele ko ɗum probléme woɓɓe mbiyatma ñebbe mi remno ɗum mi reemi ko yaata kilos sappo e jeegom mais ko dañmi hen ko ɓuurani hay bidon bidon vinght litres kono hikka ndungngu ɗu e ceeɗu ngu e jogori saat selon enquête o ko yaltini ko ceeɗu ngu joogori saat par ce que woon gonɓe e situation mo ganduɗa so laamu waɗani programme tan wodat ko saaɗi de caɗele gonat hen par ce que gawri ala a yahay e ladde he jiiya ni affaire ne daari haydara
ene heewi
te ɗum ko ɗum caɗele te si tawi ñamete ala tan ɗum ko ɗum catastrophe * par ce que laamu ngu il faut après ɓe daaro pour population o wawa wallitede
coggu mum feera yettade ɗo ɗo yetti
voilà te ñamete ala coggu ngu ina seeri so tawi tan guesa ma ɗo mbannoɗa yaakar o foof guerte en masara en gawri en ñebbe ne a dañani hen haydara to yakarma poosma foof ko ɗon donc hono dañirta ko yeyete e boutique ko wayno maaro en walla neebam en wonan ko saaɗi donc on enquête waɗi hen révélé ko heewi e ɗum ɗa ɗum kam ko basiytomi surtout ɓe ganduɗa déjà eɓe e nder programme he koɓe ɓeyda wakkilare ya puccu ko weeli foof mo haɓɓete vélo locol e ko Pulaar amen quoi voilà donc yooɓe ɓesdo wakkilare ɓe mbawa jaggude programme o comme no hanniri ni eɓe hen noon koye dow bolol he ɓe gooni mais ha joni yo ɓooye ɓesdu wakkilare par ce que ko suɓaɓe e nder yimɓe wiiya kala ɗo cuɓagaol waaɗi foof wodat ƴettaɓe wodan mo ƴettaka ɓe noon ɓe ƴettaka yooɓe paam hunde wootoɓe loob hen koni tan fonno taw départ o yarude mais miɗen joogui yeené mbiɗen joogui yakar mbiɗen joogui faluye kala mbo arsugue mum woni hen foof programme! o mo wawa yettoyoma projet o normalement ko duuɓi tati mbo footi wadde duré hayso duuɓi tati ɗi jawti Allah waaɗi ha joni min mbiɗa Thiel gonmi ɗo mi wonani ɗo mais kay ko heeɓa ligguede ko mi wawa ɗum ɗo yaltin ɗum ina ɗo donc awdi ndi ma saaro e remoɓe he foof ɓe mbawa daañ ɓay Allah waɗi ndugndu jawtugu ngu ko yalti hen ko wona ko heewi mbiɗen gueɓɓi pratiquement ko yalti hen ko ɓen joguinoɓe ɗin parcelle uji en mbettaɓe encore ɓe ɓeydo jaajin guese mumen kono campagne prochaine a tawat ene mbawi memoyde producteur uji kewɗi par ce que o variété mo mbimami ɗo o variété keele non seulement ɓiɓɓe ɓe eɓe mawni si tawi ko poids sohlunoɗa seeɗa tan mbatta a heeɓi kilo mais kadi omo yaawi ɓendude par ce que min mi teskima guesa Faan Faye ko gawnomi ba que le 23 Aôut puɗɗimi wadde déjà récolte ko en octobre hedde 20 octobre donc pratiquement dañi ko cinquante huit jours yahandema soixante jours tawi ɓendi te imagine si tawino o ko wattu tooɓo ngo fuɗɗinoma * <smacks lips> kono comme no ya producteur no layri ni omo wawi awde deux fois o waɗa récolté deux fois ko ɗum ko ɗum avantage mawɗo
mawɗo vraiment
hikka tan waɗi ko rotar o waɗi ko waɗi yawti mais inchallahu rabbi si Allah totti yimɓe cellal e battane moƴƴe ha ndgungu ngarongu yettima hay goɗɗo layata holko rota taki yimɓe dañani résultat nocomme yimɓe falirano mais inchallah neɗɗo immanto ɗum laaw heyna kay peut être ndiyam makkoya wall caɗele govve koɓoyo kono wontarota wiiyede awdi yawani ar par ce que senggo gawri do miɗa mofti awdi ndi awdi ndi komin joogui kono ɗum mi sohlani wiiyede ɗo walla fadde goɗɗo ha awdi ara ala si yonti tan mi waɗino ciblé déjà ɓe mbaɗanmi ciblé ɓe ɗo ñamde Sow soɓeɓe min ɗumanti molnaɗo ne hen quoi par ce que woom pa ganduɗa on moom subaka foof subaka omo kam abbori gueɗe ñebbe mi susa noon innude ɗo inde makko ko hiina ɗum tan si janggo si wetoyi tan mi susa rewde e bolol <laughs> ma o jaggam jungongo
an ko hoorema kalanta wona Pa o <laughs>
voilà donc vraiment yimɓe kadi bakkilo hen par ce que gueɗe ñebbe ɗe si tawi waɗama waftu mo foota waɗede o tan pratiquement no mbimi nane ni a wawi wadde récolté deux fois jaaha cooña ɓenda guitta ha kantina so weelama santina guesama gawta encore ɗum wiiyete ndugnngu ɗum ɗumantini tawa encore a sooñi

ñebbe ɗe
voilà
mbawi jibinde ɓiɓɓe ɓe kutoroɗa kono kadi goɗɗe ɗe ganduɗa ne mbawi wadde haako kutoraɗum to banggue ja <hesitation> jamde nde ɗonne en ñagaki Allah kam ndugnngu garɗo tawa en tooɓaka hayso lebbi ɗiɗi
<hesitation> <hesitation> effectivement comme no mbiruɗa ni par ce que ko recherce toujours surtout e jamanu waylo waylo weeyo mabɓe toujours façon awɗele ɗeɓe daaɓi tawede ɗum ballitora pour ndeemowo o yiiya hen hooremum mais gaynako o kadi yiiya hen hooremum kono noon tawi an ko a neɗɗo mo ganduɗa aɗa waɗa piiji ɗiɗi ɗi foof foof a yiiyat eeho a yiiyat hen hoorema si tawi ko gaynka ɓuurta yaarude donc ko ndemɗa ñebbe ɗa a dañat gooƴe si ɓiɓɓe ɓe a dañi ɗum so tawi a sohlani ñaam donc aɗa wawi yeey ayi a tawat toujours woodi yimɓe cohluɓe sa sohlani ɗum goɗɗo ne sohli ko ɗum tagui programme o élévage o o nanna nder beele kosam ɗam e teew ngu ɗum ko ko pasoje o jogui hen kono kadi o waɗino hen ñebbe froissé joni ko somi jumani won dix producteurs meeɗa nawde awdi mais moom par la suite awdi ndi kadi ndi wanno retard min ko mbannomi retard ko foof mais mi mbiyami koto awdi ɓuuri wadde retard par ce que min mi aw ha paari ndi ɗo awdi aari donc ko ɗon woni ngakkini ligguey o seeɗa quoi mais min mbaɗi yakar année prochaine inchallah ɗum foof ma waaɗ réglé à temps
par ce que ndin awdine woon heɓɓe hen machallah ɓe ganduɗa on tottani ɗumen kono ne joguino awdi ko ɓooyi seeɗa mbaɗi hen récolté ko ko samori
voilà effectivement surtout awde laaw nde andi <hesitation> en Français minen neɗɗo janggat école wiiya kala temps mo dañɗa ñalande nde tarduɗa awde foof a perdat ko dix pourcent e rendemant ma ɗum ko si a fonnoɗo hebde cents kilos donc a perdat dix kilos
10 kilo
ayi donc retard wasde awde law tahata ha perda ɗum donc ne moƴƴi awde <hesitation> wattu o so yonti tan yo jomumen gaaw quoi surtout so tawi kadi Allah waɗi tooɓi mais hammani ko jamanu mo mbawɗen awde o ko hammani ko toujours tooɓat heyna ko yimɓeɓe mbatta hésité walla wasde dañde awdi ndi à temps mais toujours tawi ndiyam ɗam so ari tan moom neɗɗo omo wawi omo wawi awde élément goɗɗo kadi mi arta hen kadi e information climatique wa météo yimɓeɓe yo mbakkilo ɓe kutoro information météo hayso tawi a hebta appel e téléphone ma walla message mais quand même toujours radio ngo message mo heeɓi foof o hawtinat o hawtinat ɗum ɗo radio ɗum ɗo radio ɗo yimɓeɓe ne yo bakkilo kadi e ɗo keɗoto radio radio Thiel par ce que information si radio waɗama ɗo andi Thiel anda hoɗum dañi e o radio communautaire woodi commune aji kewɗi eɓi ɗaɓɓa radio communautaire mais ɓe mbawa daañ mais ɗum ko ɗum occasion molanaɗo par ce que ɗum tan radio ɓoolo ɓoolo wawi addude programme e nder nokku si a wawi dañde polulation ma facillement a reewi e radio tan mbaɗa daña hen cible mawɗo te ɗum koko waɗi nafoore kono yimɓeɓe yooɓe mbakkilo kadi e nde keɗoto radio par ce que programme uji kewɗi so ndewnama ɗo si tawi an a heɗotako radio a famata hen haydara kono a yiiyat tan yimɓeɓe mbaɗa namdoɗa ɗum hoto ɗum rewna tawa pourtant layanoma radio de par ce que a jaaɓani heeɗo kono yimɓe yo bakkilo nde ɓe keɗoto information ɗum koko waɗi solo <hesitation> par ce que hoorema mbaɗanta sa hettima ko hoorema kadi sa heɗani a heeɗaki hen si a dañani information wona min Sadio min kay somi sohli heɗade tan mi heɗoto
wona radio o ne kay
voilà
<laughs> ɗo kam yahat hajumum
voilà ko wallude hoore mum tan quoi voilà en tout cas mbiɗo jarnaɓe kamɓe foof goto foof inde mum e yettode mum mi accani hay goto e salamu he kadi mi waɗa hen monsieur monsieur le maire par ce que toujours kañum woni porte d' identité amen ko kañum kadi woni bismitoɗo hoɓɓe garoɓe ɗo ɗo commune ɗo kala mo owi a liggoto a liggoto kala mo wi a wawata liggade a wawata liggade ɗum ko Allah waɗanimo wona min waɗanimo wona goɗɗo waaɗi te vraiment mbiɗen mbo totti nal ɗon teddugal e dow ko Allah waɗi voilà donc machallah mbiɗo ma mbiɗo waɗa remercier e invitation he an directeur mbiɗa mi waɗa remercier kadi sehilam ceerno Touré voilà on moon sans faute quoi
sans faute kono mbiɗo andi awdi ndi kam o wawa hen yettade <laughs> saabu o remata ala ndeemo
non on ko
ko awete kam andi tan ko bolo
on ko programme ENCAR o jeeya on ko ENCAR naajo joni mi watti ɗum ENCAR
gueɗe ko awri tan yo hawru hen * <laughs> eyyi Sadio Déme nden noon Allah jarama a jarama jettama eko programme mop ganduɗa ko baɗɗo fayida mo ganduɗa e dow muɗum e kala saaha projet aari projet arani oɗon dow hen e kala saaha e te kadi ne ɓe ɓe gollodta hewɓe cettima ɗum to banggue gollal ngaml gollottoɗa e maɓɓe e a mani hen kadi a heppani hen a haɓani hen guila on cuuwa heeb hay projet goto hayso projet ari kadi ko jabɓal ngal jaɓɓanno ɗa ngal tan jaɓɓuɗa ete kadi ne bandiraɓe aɗa heewi heerade ɗumen a Sadio Déme wonani ɗo foof en cohluɗo ɗum fo nani ɗo so ari ma hutoro ɗum kono kadi mo arani ne tawa koye pertema mum ganduɗa o kam ponnoɗo ɗum hutorade janggo e jaam kadi ne ko kayit addi ɗum kayit ne wawi ittude kadi nawa nokku goɗɗo wadde saaha o mo ganduɗa omo ɗo te kadi omo heeɓidi gam gollodade bandiraɓe goto foof so faami ko footi ko gollodade e mum walla kadi o dañi saɗede omo wawi yettade e mum o halana ɗum o ƴeewa kankone hol peeje wawi waddude makko ha nden ɗon saɗed kadi safra ɗum ɗon ne koko wallata wadde hande remoɓe hande ɓe ganda kadi aynoɓe o oɗo programme ko programme mabɓe ko kañumen tigui rigui jeeyɗum ɓoyata ɗo e lewru balɗe seeɗa kadi ko timmani lewru programme mo ganduɗa fewde gaynaka kamɓene ma won kew ɗum namde ɗo mo ganduɗa kanko haali ɗum joni hono Papa Sow joguiɗo o to banggue gaynaka e nder projet he joni mbatton ɗum yiide ɗo omo jokkodira ɓe ganduɗa <hesitation> kamɓene ko aynoɓe tawa kadi koko jokkodiri saabu ko immoto ko e guese he kañum aynoɓe ma cohlu ɗum beele faynude beele kadi hebde ko wiiteko kosam janggo e jaam ɗum wawa ɗumen naftude e nder kadi nokku o moɓe gooni eyyi nden noon Sadio Déme mataw ma en gartoy e yewtere wonnde e e kadi tawa koye oɗo fannu <hesitation> tawa kadi koye ɗemgal men ganduɗa koye jolfe bandiraɓe woɓɓe kadi mbawa faam tigui rigui <hesitation> hande ENCAR ISRA e AICCRA e e projet ji goɗɗi cindiɗi hen o koɓe gollata ko henna e nder commune Thiel kono kadi komin jiiɗi ko kadi ne gollude ko fayi arde kadi e nder commune mo Thiel kono kadi e pelle hande ɗe ganduɗa ko ballidiɗee to banggue duusague nde ganduɗa en duusa ɗum ɓe ganduɗa ɓe ko remoɓe eɓe duusa ɓe ganduɗa ko aynoɓe beele janggo e jaam goto foof kadi wawa yahana hoore mum tawa kadi ene wonde jencudi ine wonde gartam ɗam ganduɗa kadi ne ko bawɗam naftude rendogo nden noon Sadio Déme Allah jarama a jarama
merci beaucoup an kadi a jarama no fewi
merci wadde on jarama en jetti technicien men ceerno Ibrihima Touré en jetti yeeɗiyankoɓe eɗen jafni kala ko jumɗen ko rewihen lawol en jettira jomiraɗo wadde ha saaha goɗɗo e jewtemen garoje e ballal fedde moom fedde men wiitede ENCAR ɗo e Thiel